uzulu uyakhuthazwa ukuthi ahambise abantwana esikolo kusukusela beleminyaka emithathu ngoba kulesikolo esivuliweyo duze lakithi

Abantwana bayakhuthazwa ukuthi bahambe ezikolweni kusukisela bebancane ngoba phela sigoqwa sisesemanzi

Uzulu uyakhuthazwa ukuthi ahambise abantwana esikolweni kusukisela bebancane behle beqale i "ECD-A" lo "ECD-B" bengakaqali u "Grade-1".

Kuqakathekile ukuthi abantwana beqale ukufunda esikolweni besesebancane, beqalise nge Ecd bengaqali ngokuya ku grade wani.

Kuhle kakhulu, isayensi isihle iqalisa ku primary, akusanjengakudala ukuthi i sayensi iqalisa ku secondary.

Kuhle ukuthi abantwana bethu bafunde baze bayafika esigabeni esiphezulu se yunivesithi ukuze isigaba sethu sithuthuke.

Abantwana bayakhuthazwa ukuthi bafunde baze bayefika ema university ukwenzela ukuthi beqeda bephenduke njalo ezigabeni, bathuthukise izigaba zabo

Abantwa bethu bayakhuthazwa ukuthi bafunde baze bayefika eYunivesi ukwenzela ukuthi baphenduke bancede esigabeni sabo.